Emɔ aɖe abe amegbetɔ, yevua kapa kɔm akɔ asime dem nɛ eye emɔa ele yiyim asiawo le gakpo eye yevua do awu

Bafawo, wole kekeme eye ame ɖe bafa ɖeka tutum eye amewo tsa tsitre ɖe bafa wo keke megbe eye ame ɖe bla asi ɖe akɔ eye wòdo awu bluu.

Awu gbogbo aɖewo, woŋe wo da ɖe wonuiwo dzi kple kɔla vovovowo. Eɖewo le ʋie, ɖewo wɔ yibɔ, eɖewo wɔ dzɛ̃e aɖe. Woŋlɔ wo da ɖe wonuiwo dzi.

Kpovitɔa aɖewo wodo kpoviwu eye wole kpẽ kum, wo march hã ɖem, ame aɖewo do awu ƒi awu dzɔ̃ kple awu yibɔ, ame aɖewo hã do awu yibɔ eŋu yibɔ aɖewo tri ɖe efli me.

Atikutsetse vovovowo, akɔɖu, aɖibaa, aŋtsi, akɔɖu gbegblẽ aɖewo eye wo.

Nyɔnu aɖewo le lɔri lɔri lɔri gbɔ eye ame aɖe tɔ ɖe lɔria dzi eye wozɔzɔm. Nyɔnu aɖe kple via evia wo zɔzɔm eye nyɔnu aɖe hã avɔ tam ɖe ali.

Blemaxɔ xoxo aɖe aŋɔ le ʋie aɖe eye yevuwo woɖo asi ali wotɔ ɖe afi ma. Ame yibɔ aɖewo hã wole eme. Ame yibɔ aɖewo do kuku yibɔ kple awu ʋie. Yevu aɖewo hã do awu nika kpuie.

Zikpui yibɔ yibɔwo wole xɔ aɖe me eye nɔnɔmetata aɖewo ha wole gli ŋutsi. Nɔnɔmetata ha ɖewoa wole yi yie aɖe eye eye kaɖi le xɔa me.

Kpovitɔ aɖɔ tɔ ɖe eƒe moto gbɔ eye motoa, ee eƒe eƒe nɔnɔme gã ma eye yevuwo ame eve, ɖeka wo katã wodo gaŋkui. Ɖeka do awu ʋie ɖeka do awu yibɔ.

Ɖevi aɖewo le suk, sukuxɔme eye ɖevia ɖeka, ɖevi ɖeka nye bafa eye enɔviawo nɔ zikpime eye woda asi ɖe ekplɔ̃dzi. Ame ɖewo do awu bluu, ame ɖewo do awu braɔ̃ŋ.